Lͻԑ la a di vũũ a peԑlaa sori, kaa vũũ kpinne lͻre a meŋ be a sobkpoŋ zu kyԑ ka noba meŋ araa a sobikpoŋ zu, ka lͻԑ meŋ zoro a sobikpoŋ zu, kyԑ ka nyoore meŋ teԑrԑ a yiraa a vũũ poͻ.

Dɔbɔ bayɔpõĩ la a be a kyɛnse zu, a ennɛ a sola, banuu hɔglɛɛ kpoglo, kyɛ ka bayi ba hɔgle. Dɛre meŋ biŋee la, a tiilaa, a kyɛnse.

dɔbɔ, pɔgebɔ ane bibiir ra a ɔnnɔ kõɔ. Ka talaare ne orɔbare ane gyɛrekare a meŋ yɔ biŋ biŋ ka kõɔ lɔkpoŋ are a ba puoriŋ kyɛka ba mine tuoe akõ2 ne ba zu.

Pɔg la zeŋ kog zu a vɔgele zutalaa kyɛ taa sɔlee a ŋmaara waa, kyɛ kaa wakyeenee miŋe a biŋ kɔg a pɔg, kyɛ ka kurpootu a biŋ a pɔg niŋesogɔ ka talaa a dogelaa kurpooti zusogɔ.

Dɔɔ la avũũni a nyɔge sola. A su kpare bile bonsɔgelaa kyɛ ka lɔɔre baateɛ a biŋ kɔge o ka taaboore yie a be a dɔɔ puoriŋ. Ka d2ba mine meŋ bayi a are ak2ge ayie kyɛ ka gyɛrekare ane bootiri a yɔ biŋ a yiri niŋe soga.

Bibilii banaar’a a ɔnnɔ kõɔ a baa poɔ ane bootiri. A bibile kaŋ sue kparzupil, ka kaŋ meŋ hɔɔl zupil. A bibile kaŋ sue kparoo naŋ e doɔr.

Noba yaga la are a su bonsɔgelɔ. Ka dɔɔ gbi dumo kyɛ nyɔge pɔge nuuriŋ. Ka kūū daga a biŋ a noba naŋ are niŋe sogɔ, kyɛ ka kaŋa hɔɔle zupilpelaa ka ba mine hɔgele zupilsɔgɔlo.

Yԑre yaga la a are, a ba yԑre puori die niŋe sogͻ. Ka ba yaga zie zaa kpԑlem a vͻgele zupile, ka ba mine su bompeԑle kyԑ ka lͻͻ sͻgelͻ ata a meŋ are a yԑre puoruu zie niŋe sogͻ.

Dɔbɔ bata la are, ka ba bayi a nyɔge kuruu. Kyɛ ka ba Bayi a vɔgle kpogelo. Ka zaa kpɛlɛ meŋ taa nutoor a toore eŋaa ba nu poɔ.

Dɔɔ ane pɔge ane bibiiri bata la a be gaadiŋ poɔ, ka ba zaa kpɛlɛŋ a eŋ nu bontoor kyɛ ka ba kaara a felaaware naŋ be a gaadiŋ poɔ.

Bipɔlbilii la a be pag poɔ a ŋmeɛrɛ bɔl. kyɛ kaa noba mine meŋ te zeŋ dakog zu kyɛ kaara. Ka teere yaga lɛ a are gɔlle ba. Ka yiri meŋ a are peɛle ba.

Bɛŋɛ ne mui la, ka ba eŋ zeɛre. A eŋ bɔɔdekyeene, a eŋ nɛne, a eŋ gyɛlee, a eŋ taalea, a eŋ vaare ane gyɛlee a poɔ.

Nansaale dͻbͻ ane pͻgebͻ la a are. ka ba zaa kpԑlem su yaayi kyԑ te kyԑre boŋyenaa yoŋ ka ona su bonzeԑ. Ba mine vͻgeleԑԑ kpooli peԑle, ka ba mine meŋ vͻgele kooli zeere ka ba are.